Aantu onkene ye li ya simaneka okumuna oohi dhawo, moka haya tungu po uundama e taya tula mo oohi dhawo ndhoka dha yolokathana opo ya kale taye dhi sile oshimbwiyu, yo ya kale haya mono mo omwelelo nenge iiyemo.

Monale aantu okwali haya tegelela omvula yiloke .ngashingeyi oya totapo ondunge ndjono yokutila ominino moofoola popepi niimeno opo ya wape okutekela iimeno yo yimone omeya ga gwana.

Opuna omahala ngoka gokuthuwila nenge omahala ngoka haga talelwa po uuna aantu ya hala okuya kondoolopa yilwe ya yooloka. Pomahala mpano oto adha puna omahala ngoka gokugondjela mpono hapu kala pwa tulwa uunima wokwiitalaleka uuna aantu ya thika nenge ya pumbwa oku kala yeli po taya thuwa nenge taya tala pehala mpoka yeli.

okumuna iikwamawawa oshi li shatalikako shasimana, oshoka moompito odhindji ngaashii oondjuhwa ndhoka dha kashiwambo ihadhi pumbwa okusilwa oshimpwiyu oshindji uuna wedhipa iikulya lumwe ohadhi vulu okukikongela nenge okukinyangela.

Moshilongo shaNamibia omuna ehala moka hamu kala muna iinamwenyo mbyoka yomokuti ngaashi oongolo, uumenye noshowo uudhila nenge oondhila dha yoolokathana.

Momagumbo ogendji goshiwambo oto adha mo aantu oyendji yena mo oondjuhwa dhawo ndhika haya tekula. Oondjuhwa ndhino ohadhi kala nee nduno dha tungilwa po uukuku wadho moka hadhi vulu oku peyelwa iikulya etadhi silwa oshimpwiyu.

Mboka ye na oonkondo dhokuninga uukunino wawo ohaya kala taya longekidha evi lyawo nawa, mpoka taya yeleke po iigwanga mbyoka yili po. Oha tula po oominino opo iimeno yayo yikale tayi mono omeya yo kaaya longe nuudhigu.

Aantu onkene yeli tayakumagidhwa nokukwashilipaleka uuwanawa nesimaneko lyokukuna iimeno. Moompito odhindji ohaya ulikilwa nkene iimeno yapumbwa oku kunwa po nankene yapumbwa okusilwa oshimpwiyu.

Muudhiya omo mono omuntu ha vulu oku kala a pungula omeya ge nenge poompito dhimwe oha vulu oku longitha wo akale a kuna mo oohi dhe opo a kale ena omweelelo nenge a mone iiyemo.

Uuyuni sho wu li tawu ende tawu humu komeho, oshowo nkene aantu taa kunu uumeno wawo. Ngashingeyi okwa ndulukwa oofaabulika moka iimeno hayi silwa oshimpwiyu, tayi talika nawa komashina nosho tuu.

Ngele owuli wahala wuka talelepo ngaashi komahala ngoka kuna omilonga oto vulu nee nduno okukala wakonga ehala ndyoka lyili popepi nomulonga opo wuka thuwe po naakwanezimo yoye nenge oko wuka uhale uuna wahala oku uvapo ombepo.

Aantu oyendji oya simaneka okulanda iitukutuku nenge wutye oohauto ndhono oonene. Oohauto ndhino ohadhi vulu okuya kwathela uuna ye na mpoka taya yi pu na omafululu nenge okutumba iinima yawo iidhigu nongele ye na iinima oyindji.

Iikombo onke yili yasimana oshoka ohayi vulu oku eta omwelelo, oku eta iiyemo oshowo uuhoho mboka hawu tulwa momapya opo aantu yawa pe oku kuna.

Uuna aantu yahala okusila oshimpwiyu iikunino yawo , etaya mono kutya iimeno yawo oyapewa omeya nawa, ohaya etapo uundama popepi niikunino opo yawape yavule okutekela iikunino yawo. Yo iimeno yikale yamona omeya gagwana.

Methimbo lyongashingeyi aantu kaye li owala ya tegelela omvula yi loke opo ya wa pe okukuna uuhili . Oya tota po ondunge ndjoka opo ya wape ya kale ya kuna uuhiili wawo wo wu koke mevi ndoka li na omeya ga gwana.

Mehala lyombuga omo mono to adha muna oondundu, omamanya oshowo uumeno wa yoolokathana ngaashi uumeno mboka iihwa yomano noshowo oomwiidhi nomiti wo dha yooloka.

Momagumbo ogendji nenge moofaalama odhindji omuna aantu taya munu iikombo niinamwenyo wo ya yoolokathana. Iinamwenyo mbino ohayi vulu oku kala tayi kwathele ngaashi oku e ta uuhoho momapya oshowo oku e ta onyama ndjoka hayi vulu oku landithwa.

Ngaashingeyi uuna omuntu a hala okukutha po omwiidhi pehala lyontumba oho longitha omambakumbaku ngoka ga ndulukilwa po okuteta po omwiidhi. Omambakumbaku ohaga tete po omwiidhi nguno taga opaleke ehala. Moompito odhindji omwiidhi ohagu pakelwa nawa, opo gu ka pewe iimuna.

Mombuga ohamu kala muna iimeno oyindji yayoolokathana. Ohamu kala muna uumeno mboka hawu vulu okukala moonkalo ndhono oondhigu ngaashi mwapupyala nenge itamu mono omeya ogendji . Ohamu adhika wo omamanya oshowoo uunamwenyo wayoolokathana.

Aantu mboka yena ohokwe yoku talelapo iilongo yiilile ngaashi komahala hoka kaakuna oondundu nenge kaakuna omamanya oshowo kwambuga pala ohayeya yiilongo mbino etayeya yatalelepo opo yamone kutya okuli ngiini yoya kale yena ontseyo.

Aantu mboka ye na uundombe woohi ohaya kala ye na oshimpwiyu, opo ya kale ya sila oohi dhawo oshimpwiyu. Ohaya kala ya landa iikulya yoohi mbyoka haya yi ya ka pe oohi dhawo, opo dhi wape dhi koke nawa, opo kaadhi sile mo ondjala muundombe muno. Moompito odhindji ohaa vulu wo okugandja omiti, opo kaadhi kwatwe kuuvu.

Mombuga ohamu kala mwa kukuta noonkondo. Oto adha evi lya kukuta ntee, omolwa omuloka ngono ihagu kala mo gwa gwana. Oshowo iimeno ohayi kala ya kukuta nomamanya ohaga kala mo ogendji.

Moshilongo shetu omu na oofaabulika ndhoka dha ndulukwa po dha yoolokathana. Opu na oofaabulika moka aantu haya ningi oongala ndhoka hadhi ka landithwa. Oongala ndhino ohadhi vulu okugandhwa kaantu uuna pethimbo lyohole nenge piituthi yomanyanyu ya yoolokathana. Poompito dhimwe ohadhi vulu wo okulongithwa poosa nosho tuu.

Epangelo olye yapo nondunge, ndjono yo ku kwathela aantu kaa ya longe nuudhigu. Ngashingeyi epangelo olya ndulukapo oofabulika, mono omashina ha ga sile iimeno oshimpwiyu oku yi pa uuhoho, osho wo oku tekela omeya.

Aantu ohaya kunu iikwamboga ya yoolokathana ngaashi oomboga dhaandowishi ngoka haga kunwa momapya nenge moofaalama opo aantu yawape okulanditha nenge okulongitha momagumbo gawo.

Aantu yasila oohi oshimpwiyu, ohayeya tayedhi yuulamo , yaninge ehala okukunamo oohi dhimwe , dho dhiwape okukoka nawa opo yawape yakale yena ongeshefa yawo, tayi longo yuuka komeho.

Aawambo oyo yamwe yomaantu mboka ya simaneka okulya oshimbombo shomahangu oshowo kumwe nekaka moompito dhimwe ohaya li nomboga oshowo omakunde mono haya ningi oshigali.

Aantu payife ohaya vulu okukala yi ikongela iinamwenyo mbyoka yomokuti eta yyeyi munu. Iinamwenyo yimwe mbino ongaashi oongolo moka haya tungupo nenge moka haya kala yeyi tula mehala moka tayivulu okukala ta yeyi sile oshimpwiyu yo yeyi kongele nee nduno iiyemo mpono aatalelipo tayeya taya futu opo ya tale iinamwenyo mbi.

Moompito odhindji, aantu ohaya yi koondama nenge kuudhiya ye ki ikwatele ko oohi dhawo. Ohaye dhi longitha onga omweelelo nenge ya kwate odhindji, e taye dhi tula momeya, opo ya ka mune wo komagumbo gawo.

Iikuki onkene yili yasimanekwa piituthi oyindji ngashi oshituthi shevalo, ohango nenge una aantu taya kundathanasha.

Ombuga olyo ehala ndoka hali adhika omuti, oondundu nomwiidhi ,ohamu adhika wo iinamwenyo ya yoolokathana ihamu adhika omagumbo gasha mo ihamukala aantu.

Omolwa ehumokomeho aantu oya ndulukapo uushina mbono hawu vulu okukwathela aantu opo yalonge nawa momapya nenge miikunino yawo. uushina mbuno ohawu vulu oku kwathela okukuthamo iigwanga oshowo okutopla oofoola opo iimeno yikale yili moofoola dhu ukilila yo itayiyi mumwe niimeno iikwawo.

Aantu mboka ye na ontseyo nenge yi ilongela okunongonona omamanya ohaya yi komahala mpoka pu na omamanya ga yoolokathana ngaashi koondundu nenge kominkulo dhefuta opo ya kale yi ilonga omamanya yo ya kale ye na ontseyo oyindji kombinga yomamanya ga yoolokathana.

Pethimbo lyongaashingeyi aantu oyatungapo omagumbo ngoka gopashinanena , gena iinima aihe mbyoka tayi opaleke moondunda dhawo. Nale aantu okwa li haya lala owala moondjugo moka omuntu havulu okulala pevi.

Aantu oyendji uuna yeli kokule nomahala ngoka haku zi omeya ohaakala nee yaningapo uuhala wawo nenge uundama wawo moka haavulu okupungulila omeya uuna yahala oku galanditha momagumbo, uuna yahala oku galongitha moma gumbo gawo nokukala woo yamuninamo oohi.

Otu na omahala ogendji moka hamu kala iinamwenyo yomokuti, nohayi kala nokusilwa oshimpwiyu. Komahala ngoka ohaku ya aatalelipo mboka ya hala okutala iinamwenyo nkene hayi silwa oshimpwiyu, oshowo okukala ya mona ompito yoku yi kwata nenge ye ya popepi nayo.

Uuna aantu taa munu oohi, ohaya kala ye na oshimpwiyu, opo ya kale ya kale ya kwashilipaleka kutya odhi li muukwatya wu li nawa, dho odha pewa iikulya ya gwana. Ohaye ya nduno e taye dhi pe iikulya, osho wo ya kale taya tala ngele omeya oge li ga yela.

Mboka ye na iikunino iikunino yawo yoohi, muundama wawo woohi mono, oha yeya ya tale ngele omwa yela, taa kuthamo iigwanga naayihe mbyoka inayi pumbiwamo, opo oohi dhi koke nawa dhili muundjolowele.

Okuna omagumbo ngoka geli mondoolopa ndjoka yili pooha nefuta. Omagumbo ngaano ohaga kala ga tungwa nawa go gamwe ohaga kala ga tungwa gu uka mombanda, opo yawa pithe aantu ya wape oku mona efuta oku ziilila megumbo lye uuna kuna egumbo limwe komeho negumbo lyaayeni.

Omahala mono hamu muninwa oohi aantu oha yeya ya tale ngele omuli mwa yela yo taya pe oohi iikulya opo dhikale dhina uundjolowele dho otadhi koko nawa.

Uuna omuntu a ya kehala lyontumba aka talela po oha vulu okuya nokatenda ke hono ha longitha oku kala ena olukalwa. Moompito odhindji ohaya yi nawo ngele kaayena sha iimaliwa ya gwana oku ka futa omahala goku kala.

Aantu onkene taya kumagidhwa ya kale ya ya kosikola, oshoka aantu ohaya vulu okumona mo uunongo mboka hawu vulu oku ya kwathela, opo ya kale ye na ontseyo uuna ya hala ye ye ya longe naashoka ye na okulonga ngaashi mboka yokukonakona omeya, ya tale ngele omeya oge li muundjolowele notaga vulu okulongithwa mwaashoka omuntu a hala okuga longitha.

Iingulu oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi vulu okutekulwa. Iingulu iiwanawa okutekulwa oshoka oto vulu okuyipa iikulya yayoolokathana yo tayili kaayina uupyakadhi washa.

Methimbo lyongashingeyi aantu ihaalongitha owala oonani opo ya pulule momapya gawo. Mboka yena iiyemo ohaya vulu oku hiila oombakumbaku yeye ya pulule momapya gawo. Mbakumbaku ohaye shi ningila nee oshipu opo apulule oofola oonene nenge iimpungu iinene moowili ooshona, ye tamana mbala.

Oshikunino shoondjuhwa oshili sha talikako hashi eta iiyemo oyindji. Moompito dhongashingeyi aantu oya simaneka oku kala yena iikunino yawo yoondjuhwa moka haya munu oondjuhwa odhindji opo ya wape okudhi landitha nenge okumona mo omayi.

Momahala moka muna iinamwenyo yomokuti tayi silwa oshipwiyu oto adha ku udha noonkondo oshoka opuna aatalelipo mboka yeya oku talelapo iinamwenyo mbino. Moompito dhimwe ohayeya okutala nkene hayi silwa oshimpwiyu noshowo nkene yafa no kuyiguma.

Pomahala ogendji otwaadhapo puna omamanya ngoka gelipo ga tekauka. Omamanya ngano ohaga tewa nee nduno uuna ombepo tayi pepe oyindji nenge omvula ya loka ya dhiginina.

Methimbo lyongashingeyi aantu ihaya tegelele owala okukala ya tala ngele omvula tayi ya, ngaashi unene tuu moondolopa mono ihamu mono omuloka gwa gwana. Aantu oya konga po ondunge ndjoka opo ya kale yena omahala ngoka haya kunine iimeno yawo. Yo taya kala taye yi sile oshimpwiyu.

Omahala ngoka ga tungilwa po aatalelipo, mbono taa zi komahala ga yoolokathana, ngaashi mbono iha ya zi mondoolopa mono, ya hala ye ye ya talele po ondoolopa yonrmtumba, ndele ka ye na sha omagumbo. Opu na nee nduno omahala ngono ga tungwa, po opo ya kale ye na olukalwa uuna ye ya okutalela po ondoolopa ndjo.

Aantu oyendji omolwa omvula ndjoka ihaayi loko nawa oya mona po ondunge ndjono opo ya kale ya muna oohi dhawo yoyene. Oohi ndhino ohaya kala nee nduno uuna puna okadhiya kena oohi odhindji ohaya kwata mo mboka uushona etaya vulu okukala yena oohi dhawo yene.

Uuna omvula yi li pokuloka nenge tayi loko aantu ohaya longekidha omahala ngoka ya ninga omadhiya gawo opo ya wape okukwatela mo omeya nenge ya wape oku kokeka mo oohi dhawo uuna omeya ga lokelwa mo.

Opu na omahala ngoka gokutalela po ga tungilwa po aantu mboka haye ya okutalela po omahala ga yooloka uuna ihaya zi mondoolopa ndjoka yontumba nenge ke na olukalwa mondoolopa mono a hala okutalela po. Omahala ngaka ohaga kala ga tungwa po nawa go oge li puuhala uuwanawa mpoka pu na omutalelo omuwanawa.

Ngele owayi megumbo lyopashinanena nenge mehala ndoka lyalongekidhilwa aataleli po, oto adha mwa opalekwa nawa noonkondo mwatulwa uunima awuhe mbono tawumonekithamo nawa. Omahala ngano ohagakala galongekidhwa opo ganane aantu yoyakale yelimo yanyanyukwa.

Pethimbo lyokwenye, momithitu oto adha ko mu na nduno uumanya mo omu na wo omiti dhoka kaa dhi na sha omafo. oshoka omvula ina yi loka, dho omiti oha dhi kala dha kanitha omafo gawo, oshoka ina dhi nwa omeya ga gwana.

Uuna omvula ya loka nawa, momahala ngoka ngaashi momithitu, oto adha mwa ziza nawa noonkondo, oshoka iimeno ohayi kala ya mona omata gomeya ngono haga kwathele, opo yi kale ya koka yo yi kale ya ziza nawa.

Moompito odhindji otwaadha aantu yena uundama wayoolokathana. Muundama mbuno aantu ohaya kala taya munu mo oohi opo ya vule ya kale yena iiyemo oshowo omweelelo momagumbo gawo. Momathimbo gamwe ohaya vulu okukala yena omeya opo ya vule okutekela iimeno yawo nokuga longitha momagumbo.

Uuna aantu ya tekula oohi dhawo nawa yedhi sila oshimpwiyu nawa etaye dhi pe iikulya ohadhi koko ne etadhi vulu okuyulwa mo momeya. Moompito odhindji ohaye dhi yuula mo opo yaka landithe nenge yedhi longithe onga omweelelo.

Omolwa uudhila mboka hawu tuka mombanda , wo ohawu li oohi okuza momeya nenge tawu kwatamo oohi muudhiya , aantu mboka haya munu oohi oyatotopo omukalo ngoka opo yakale tagamena oohi dhawo , mpono yatula oonete kombanda yuudhiya hono, opo uudhila mboka kaawu kuthemo oohi.

Uuna omvula ya loka nawa, momadhiya ohamukala muna omeya ogendji yo iimeno ohayi kala yaziza nawa omolwa omeya ngoka ga gwana nawa. Momeya mono otovulu oku adha mo iinamwenyo ngaashi omafuma noohi na yilwe.

Aantu mboka ye na uunongo wokumbaka omakuki ohaya mbaka nduno omakuki gawo, ngono haye ga ningi omawanawa, shi ikwatelela kwaa shoka omuntu a hala nenge kiituthi mbyoka yi li po ngaashi iituthi yomavalo, oohango nosho tuu.

Momakuti onuudhigu waadhe muna aantu ya tunga mo omagumbo gawo, oshoka onkalo yombepo ohayi kala ompyu noonkondo mo ihamu mono omuloka gwa gwana, aantu ihaya vulu oku muna na mo yo ihaya vulu oku kuna mo iimeno yawo, oshoka otayi simo.

Aantu paife ohaya vulu okuteta uungwena wawo womwiidhi dhawo nuupu mbyoka hayavulu okuninga iikulya yiimuna yawo uuna kapunasha iikulya nenge omvula inayi loka nawa.

Uuna hokala wanyanyukwa uli po meya. Otovulu nee nduno okutungapo ombautu yoye. Ndjoka tayivulu okukukwathela opo ukale una okagumbo koye keli kombanda yomeya, sho shikuningile oshipu ukale uli pooha nomeya mpono hokala wanyanyukilwa.

Ondjuhwa yOshiwambo onkene yili tayi dhana onkandangala momagumbo gwAawambo. Ohayi telekelwa aayenda ngele taye ya okutseyika nenge taye eta uunona pomashasho noshotuu. Ohayi vulu okutelekwa mboka taya zi po yu uka pomahala omape.

Aanafaalama oyendji inaya tegelela owala omvula yi tameke okuloka ngaashi pethimbo ndono lyokwenye. Ohaa tungu po nee nduno omahala gawo haa vulu okukuna mo iimeno yawo yo taya toto po nee omikalo ndhoka dhokutekela iimeno yawo opo yivule okumona omeya ga gwana yo kaayi se po koonte dhetango.

Opena omapya gawo ngoka ha ya kunumo iilya na yilwe wo ya kwatelwamo ngashi iilyalyaka, omakunde, omapungu noshotu. Momapya gawo mono ohaya kunumo ne nduno iipalutha yawo opo ya kale yena shoka taya li momagumbo gawo.

Momahala ogendji omu na omithitu ominene moka mu na iihwa oyindji. Aantu oya tota po uundjila mboka haya vulu okukala ya landula, opo ya wape ya ye mpoka yu uka yo kaya kane.

Momagumbo ogendji ohamu kala muna oondjuhwa , oondjuhwa ndhino ohadhi kala moshikuku shayo opo kaadhi likeko kiilyani . Ohadhi kala tadhi pelwako iikulya nomeya opo dhiwape okukoka nawa dho dhi kale dhina uuyuhwena uuna dhayangela omayi gadho.

Methimbo lyonale aantu okwali haya longitha oonani noshowo oondongi, okupulula momapya gawo shoka hashi kwata ethimbo ngaashingeyi uutekunolohi sho weya po aantu ohaya longitha omambakumbaku ngoka haga pulula mbala go taga pulula evi nawa.

Momagumbo ogendji otwaadha mu na uumeno mboka wa yooloka mboka tawu opalekemo. Ohawu vulu okukala woongala, aantu mboka ye hole oongala haya kunu oongala opo dhi kale dhoopaleka mehala lyawo.

Omambakumbaku oga ningila aanafalama oshipu, opo yawape oku pulula omapya gawo nuupu shoka hashi kwata ethimbo efupi. Evi tali tanawunwa nawa opo iigwanga ayihe mboka yili yi kale yakuthwamo ya wape oku longekidha evi ya kune.

Otuna omahala ngoka gokutalela po moka Omuna iinamwenyo ngaashi ondjamba, noonduli nosho tuu. Iinamwenyo nee nduno ohayi ya yitalelwe Po, oshoka kiilongo yimwe kayi ko, ohayi eta wo iiyemo.

Uuna omuntu wahala okuuvapo ombepo nenge okwiikalela, oto vulu okuya koondundu hoka tokala wakuutumba totala eshito nkene lili, eto uvupo ombepo yoye, nokukala todhiladhila kehe shoka wahala okudhiladhila.

Opuna omahala ngoka ngaashi oofabulika moka hamu muninwa oohi. Omahala ngano ohaga vulu nee nduno okukwathela aantu opo ya nongonone nenge ya kale taya munu oohi dho dhi kale dha gwanena moshilongo.

Uuna omvula ya loka nawa ohayi etelele iinima oyindji ngaashi efundja. Moompito dhimwe efundja ohali kala ewanawa, dho oompito dhimwe ewinayi. Moompito ndhono oombwanawa ohali kala li na omavo, oohi, omafuma nosho tuu.

Monale aantu oya li owala haya tala iimeno yawo tayi sipo. Poompito odhindji ohayi vulu yi kale inayi mona omeya ga gwana, yo poompito dhimwe ohayi lika po kuupuka. Ngaashingeyi aantu oya nduluka po omikalo ndhoka dhokushamina omeya kiimeno yawo, go omeya ngaka ohaga kala ga tulwa omiti dhokukeelela uupuka.

Ngashi ngeyi aantu oya tokola oku kala taya munu oohi. Oohi dhawo ohaya kala taye dhi sile oshimpwiyu, yo ya tale ngele odhili mehala lya yela, dho kadhina uuvu washa, opo dhi koke nawa nuupu, yo ya teyemo shoka ya hala oku teya.

Aantu oyendji ohaa munu oondjuhwa, mono twaadha yena iikuku oyindji muna oondjuhwa odhindji. Oondjuhwa dhino ohaa vulu nee nduno okudhilanditha po dhimwe ohaye dhi fala momagumbo gawo.

Monale nale aantu mboka ye ya nale mboka ha ku tiwa aantu yomokuti, okwali ha ya thaneke komakuma nenge komamanya taya ulike shoka ya mona nenge shoka ya tsakaneka mokwenda kwawo sho taya kongo uuhupilo.

Metosha omuna iinamwenyo ya yoolokathana, omuna onduli, ndjoka onde, yina oongolo oonde nothingo ondeendeka, opo yi vule okulya iimeno oku ziilila komuti.

Oondjamba odho dhimwe yomiithitukuti mbyoka hayi vulu omukala ya tulwa pehala, opo aatalelipo nenge mboka yena ohokwe nayo yeye ya tale nkene oshinamwenyo shoka shili.

Opuna omahala ngoka ga tungilwapo aatalelipo mboka ta yeya, tayazi komahala giili no gili. Momahala ngoka oha yeya nduno eta ya futu shoka ya pumbwa oku futa, yo taya vulu nduno oku kala yena olukalwa, ompanga ta yayi yaka tale momudhingoloko ngoka lwaampoka yeli.

Uuna omuntu ena oohi dhe , oku na okukala okudhi kotokela nokudhi sila oshimpwiyu mpoka apumbwa okukala edhi gamena . Ngaashi ngele owuna okambishi megumbo oto vulu okukala wasiikulako noonete opo okambishi kaaka kale taka limo oohi dhoye mokadhiya.

Aantu mboka yena uundama wawo, oya mona kutya oohi ohadhi liwamo kiinamwenyo iikwawo ngaashi uudhila nenge uumbishi. Oya tokola nee opo yakale yasiikilako kuundama wawo ooo ya gamene oohi dhawo dhoka hadhi likamo.

Methimbo lyonale okwali oshidhigu oku kala wuna okakunino koye oshoka owa pumbwa oku kala wa tegelela pethimbo lyomvula ngaashingeyi aantu oya mona po omikalo ndhoka omipu opo ya kale yena uukunino wawo etayeeta mo ominino ndhoka tadhi vulu okutekela iimeno yawo yi vule okukoka no nande omvula inayi loka.

Aanafaalama uuna taa munu oohi ohaya kala yenapo uundama wa yoolokathana wiikwatelela koohi dhoka taa munu. Oohi ihadhi pumbwa okukala dhatulwa momeya gamwe, oshoka opuna dhimwe tadhi vulu okulyapo oonkwawo nenge okumanenapo oonkwawo iikulya ongaashi oonene itadhi vulu okukala mumwe naadhoka ooshona.

Una aantu ya teya, ohaya ka pungula iilya yawo koshigadhi. Oshigadhi ohashi sikilwa nawa opo iilya kayi kale tayi tukwa nenge tayi ningwa nayi, nenge yi likepo kiinamwenyo ngashi uudhila noshotu.

Aanafaalama, oya tokola okushininga oshipu, opo yawape okutekela iimeno yawo nuupu. Oya etapo nduno ominino popepi niimeno, opo yiwape okutekelwa, yo yikale tayi mono omeya ga gwana.

Oto adha nee nduno puna aantu mboka yena ohokwe yokulonga momahala ngaashi ngoka gomithitu. Otwaadha nee nduno taya ende taya nongonona, yo taya tala sho taya vulu okumonapo oshipe yo yekeshi shiwithile kaakwashigwana nenge kiigwana.

Uushitwe onkene wuli tawu nyanyudha omeho gaantu ngaashi puna oondundu ndhoka dhili po dha nigwa komamanya, oshowo omahala ngoka gena uumwidhi uushona mpono aantu taya vulu oku kala nande otaya yi nokwiinyanyudha nooyakwawo ngaashi okuyotha oonyama dhawo nosho tuu

Aantu oyendji otaya munu oohi oshowo iimeno. Shika ohashi ya ningile oshipu opo ya ye na po oonzo adhihe dhi li po dha gwanena. Moompito odhindji omeya moka mu na oohi ohaga vulu okulongithwa okutekela iimeno kokiimeno taku zi iikulya yokupa oohi.

Aantu ohaye ya nee nduno etaya tala kutya omeya ogatya ngiini, mono haya tala kutya omeya ka gena oombahiteli go oga yela oku longithwa uuna omuntu ahala okunwa nenge oga pumbwa oku tulwa uuhoho wuni, opo ga wape oku tekelwa iimeno.

Ope na omahala ngoka ge na owala oondundu nenge omavi ngoka haga ningi po oondundu. Omahala ngoka ihaga mono omuloka gwa gwana. Ohaga kala ga kukuta noga pyupyala noonkondo.

Momahala ogendji aantu ohaya zi kokulule noonzo dhomeya ngaashi oondama nenge omilonga, ohaye shi ningi oshipu mpoka haya ningi ominino dhomeya, opo ya vule oku kala ya mona omeya nuupu yoya kale itaaya ende iinano iile.

Aantu oyendji oya kongapo oofalama dhawo, moka haya kala taya munu oondjuhwa. Oondjuhwa dhika oha yedhi munu nduno opo ya vule oku monamo omayi nenge ya mone wala oondjuhwa yo yedhi landithepo, yo wo vule oku monamo iiyemo ya gwana, ya vule okwi kwathela naakwanezimo yawo.

Uuna omvula yaloka nawa, iimeno nayo ohayi kala yaziza nawa, oshoka ohayi kala yamona omeya gagwana nawa, omolwa omuloka ngoka. Iimeno mbino ohayi tu etele iiyimati naayihe mbyoka tayi vulu okuteywa, opo aantu yalye nenge yaka landithe.

Monale iimeno ngele ya kunwa ohayi si po mbalambala oshoka okuna iimeno mbyoka ihayi vulu oku mena nawa ngele kuna oonte dhetango odhindji. Aantu oya ndulukapo ne nduno omikalo dhoka tadhi kwathele opo iimeno yi kale yashigikwa koonte dhetango yo dhimone oonte dhetango dhoka pumbiwa.

Una omvula ya loka lela iimeno, ohayi vulu okukala kohi yomeya. Aantu oya mono kutya pompito dhimwe iimeno yawo ohayi kungululwa po komeya nenge yi kale yi li kohiyomeya yotayi sipo. Oya ningi po ne nduno ofola dhoka tadhi kwathele iimeno ya kala yil i mumwe nomeya.

Oondjuhwa onke tadhi dhana onkandangala momagumbo gAawambo. Ohadhi longithwa ne nduno onga iiyelelwa nenke dhigandjwe una puna iituthi yontumba ngashi oku kwata oondjuhwa poohango nenge oku telekela aayenda una pweya aantu naamboka ta ya yi komahala omape.

Ngashingeyi epangelo olya mono kutya moshilongo ka mu na sha omuloka gwa gwana yo iikulya itayi gwanene aantu. Oya nduluka po oofaabulika ndhoka hadhi vulu okukala tadhi tekele iimeno nenge tadhi kokeke iimeno yo tayi silwa oshimpwiyu nawa opo yi koke kaayi na uupyakadhi wa sha.

Mokuti onkene natango muna iinamwenyo mbyoka yayoolokathana ngaashi: oompundja, oongolo, oosino na yikwawo oyindji. Iinamwenyo oyo tuu mbika ohayi kala ya gamenwa mokuti.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiinamwenyo mbyoka yasimanekwa momagumbo gwAawambo. Oondjuhwa ohadhi kala dhili pomaludhi. Opuna onkadhindjuhwa nomakondombolo. Onkadhindjuhwa ohayi langele omayi gawo nokonima ohayi kavala uuyuhwena.

Ngele owunapo ofaalama yoye ndjoka yiikwamawawa ngaashi oondjuhwa oto kunkililwa opo wukale hodhi sile oshimpwiyu oshoka ngele otodhi sile oshimpwiyu momikalo dhoka dhoku dhipa iikulya nomeya ashipeya waadhe dhasapo.

Una nampongo ega tiilila pevi omadhiya ohagudha, omafundja ohaga etelele oohi dhoka hadhi vulu okukwatwa kaantu ,aantu ohaya longitha nduno oonete opo yiikwatele oohi dhawo ,yo yekedhi longithe momagumbo nenge yekedhi landithe.

Ewangandjo olyo lyimwe lyomiinima mbyoka hayi monika nawa. Otwaadha mo nee nduno iikogo. Moompito dhimwe, opuna oondudu ndhoka dhaya mombanda, dha adha sigo okiikogo. Oondudu ndhino onuudhigu waadhe kwa londa aantu oshoka odhaya mombanda noonkondo.

Aantu onkee yakala nokutekula iingulu yawo. Oshingulu oshinamwenyo shoka oshipu nokutekulwa oshoka i hashi pumbwa oku kala tashi silwa oshimpwiyu unene. Oshingulu oto vulu okushi pa iikulya ayihe yakala megumbo tayi hepele mo nenge shikakonge iikulya yasho ashike i hashi li oonyanga.

Ngele owi iyadha ongoye gumwe gwomwaamboka yakatalela po omahala ngoka gambugapala ngaashi moombuga, uuna etango tali piti oto vulu okumona iimeno tayi monika nawa noonkondo oshoka oonte dhetango ohadhi kala dha shena nduno kiimeno huno, tayi ziilile konima yondundu.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka oshinene nayi sho oshifuuli unene ngele weshi tala. Hasho naana oshiyogoki, ashike oshi na uukwatya mboka hawu nyanyudha, ihashi pumbwa okupiyaganekwa osha nika oshiponga noonkondo.

Epangelo lyetu onkene natango tali longo aantu opo yakale yena ontseyo uuna yahala yakale yena omapya gawo geli nawa naankene yapumbwa okukala taya kaleke omapya gawo nawa mono haapewa ontseyo yokukokitha iimeno yawo nawa naashihe shono shapumbiwa okulongekidhwa uuna yahala okulongekidha omapya gawo.

Una omvula yaloka shinene aantu ota ya kumagithwa opo ya kale ya ninga nawa oofola dhawo dhili nawa opo iimeno kayi kale yi li kohi yomeya. Iimeno ngele yi li kohi yomeya ohayi ningi yi sepo oshoka oyi li momeya ogendji unene.

Omeya ogeli taga dhana onkandangala monkalamweno yaantu, omeya ohamu tekulilwa oohi, miitopolwa oyindji oto adha pwa tulwa uulonga nenge omadhiya moka hamu kala muna oohi dhoka hadhi vulu okweeta oshielelwa moshigwana.

Uuhilili owo wumwe wo miikulya mbyoka iitoye . Oka wu kokele pomahala mpoka pe na uuhoho wagwana nomeya gagwana. Owuhole omeya oshoka ohawu koko nawa ngele pu na omeya e ta wu kala wuna uundjolowele wagwana.

Oshigadhi olyo ehala ndjoka hali pungulwa iilya. Iilya ohayi tulwa moshogadhi opo kayi kale tayi tukwa nenge kaayi hepe, ohayi tulwa mo neh opo yiye yi longithwe nale yo yi kale yili mono ngele aantu ye yi pumbwa ta ye ya yakuthemo .

Uuna wahala okumona omahala ngoka gena oondundu odhindji uka owala kombinga djika yuushimba, hono tovulu oku adha omamanya ngoka gandundumana guuka mombanda ngono haga toto po oondundu, momahala ngano oho adha mo nee uuhwa uushona mbono hawu kala wuli pamwe, mo ihamu kala omuloka ogundji onkene onuudhigu waadhemo omeya.

Moshilongo shetu omu na ehala ndyoka li shiwike nawa, Etosha National Park moka mu na iiyamakuti oyindji ngaashi oondjamba, oosino, oonkoshi nayilwe wo ya kwatelwa mo. Omo nduno hamu ya aataleli po mboka ya hala okumona iinamwenyo mbino e taya kala ye na ontseyo yawo.

Aanafaalama ngele omvula oyaloko nawa iimeno myoka ya kuna ndele tayi koko nawa ohaya teya shoka yalonga ngaashi omatama ,e taga falwa koofabulika hoka haga kalongwa nawa opo gafalwe koositola dhi oonene tadhi landitha.

Ethimbo ngashi tali humu komeho aantu nayo otaya nduluka po omikalo ndho dhokukokeka iimeno nenge dhoku eta po iimeno yawo moofabulika. Iimeno mbika ihayi pumbwa okusilwa oshimpwiyu unene ohayi kala owala tayi silwa oshimbwiyu komashina ngoka ge li po.

Ehumokomeho nkene lyeya olye etapo omikala ndhoka omiwanawa opo aantu Kaya mone we iihuna moku kokeka iimeno yawo momapya uuna omvula inayi gwana nenge uuhoho inawu gwana .Oya kongapo omikala ndhono omipe mpono aantu taya kokeke iimeno yawo momahala ngoka ga ndulukwapo komashina opo iimeno yikale ta yi silwa oshimpwiyu yo yikale ta yi tulwa uuhoho nomeya ga gwana.

Aantu onkene oyeli nokumuna oohi dhawo. Oohi nduno ohadhi tulwa muundama mboka aantu yandulukapo. Oohi dhomaludhi gayoolokathana ohadhi ningilwa nee uundama wa yoolokathana opo shi yaningile oshipu ya kale tayedhi sile oshimpwiyu nawa mpono taya vulu oku dhipa iikulya yiikwatelela kutya oohi ndhino ohadhili iikulya yini.

Methimbo lyongashingeyi aantu ihaya longo we nuudhigu oshoka ehumokomeho sho lye ya aantu ohaya longitha omashina opo shi ya ningile oshipu ya kune iimeno yawo. Omashina ngano ohaga sile iimeno oshimpwiyu mono haga mono kutya iimeno oya pewa omeya gagwana yo oyi na uuhoho wagwana.

Omithitu onkee dhili mokati kaantu natango. Aantu ohaya vulu oku adhamo uumeno mboka hawu kokele mo. Uumeno wumwe mbuno, ohawu mene iiyimati mboka hayi vulu okuliwa, wo wumwe owuna iiyimati mbyoka inaayi pumbwa okuliwa kaantu.

Omeya kaga lile po owala okumuna oohi, oge lile po wo okulongithwa momapya. Olundji aantu ohaya kala ya tunga po uundama moka ya tula omeya, omeya ngano ohaga tulwa nduno uuhoho wa yoolokathana niinima ayihe mbyono ya pumbiwa kiimeno ngaashi omiti ndhono hadhi kaleke uupuka kokule.

Iikwamboga oyi li pamaludhi, nakehe omuntu oha vulu okukuna shoka a hala. Aantu yamwe ohaya kunu iikwamboga ngaashi omboga ndjoka hayi longithwa okulandithwapo nenge ye ke ga longith momagumbo gawo yoyene.

Oonyanga oyo yimwe yomiikwamboga mbyoka hayi kunwa. Oonyanga ndhino ohadhi silwa oshimpwiyu nawa opo dhi koke dho dhivule oku kuthwamo. Ohadhi kalandithwa dhimwe aantu taya fala momagumbo gawo yakalongithe yoyene.

Mongashingeyi omuntu ino pumbwa owala oku kala wa tala mepya ndyoka to vulu oku kala wuna. Omuntu oho vulu oku kala wuna okakunino koye hoka okashona to landa nduno iilongitho yoye ayihe mbyono to vulu okulongitha opo wu longekidhe evi lyoye, ngoye wu kunemo ashihe shoka wa hala okukuna mo.

Uuna waya kOwambo, oto adha nee nduno kuna uunona tawu dhana, olundji oto vulu oku mona mbono yaka tala omeya kuza komilonga, nomagumbo gawo ohaga kala gadhikwa po niiti noomwiidhi ndhoka dha longithwa.

Onkene shili natango oshitopolwa shasimana momithigukulwakalo dhayoolokathana. Aantu ohaya munu oohi moka hayedhi sile oshimpwiyu tayedhipe iikulya naashihe shoka shapumbiwa opo dhikale dhina uundjolowele , yoya wape yekedhi landithe nenge yedhi longithe momagumbo gawo.

Opuna omahala mpoka aantu haya vulu oku tokelwa ngaashi ookamba. Aantu ohaya yi yaka tokelwe yo ya hungile e taya popi ayihe mbyoka yapumbwa okupopya yo taya kundathana nooyakwawo e taya nyanyukilwa pamwe.

Oondjuhwa odho dhimwe dhomiikwamawawa mbyoka hayi tekulwa unene momagumbo gaawambo otwaa dha muna iikwamawawa oyindji ngaashi nee paife aantu oya simaneka oku tekula iikwamawawa opo ya wape okumona mo omayi nenge ya ka landithe iikwamawawa yawo.

Momakuti nenge mombuga olundji twaadha muna uumeno uushona wuli po omalompalompa. Oto vulu woo okwaadha mo oondundu nomamanya nayilwe woo ngaashi oondjima.

Komahala ngaashi koKavango o ko hono haku a dhika oongandu odhindji. Momahala ngano o ko ku na omilonga odhindji moka hamu kala mu na oongandu. Ongandu osho oshinamwenyo shoka sha nika oshiponga noonkondo uuna wi iyadha wa ya momeya ndele to a dha mo ongandu ohashi pe ya wu kale inoo za mo nenge wu ze mo kuuna okagulu kamwe.

Uuna omvula ya loka ohayi etelele efundja ndyoka hali etelele oohi dha yooloka ongaashi oombushiki. Ohi ndjika ontoye, nohayi koko yi vulithe paantu.

Iimeno kayi li owala ya pumbwa okukala tayi nu omeya. Moompito dhimwe omeya ngoka haga kala taga tekelwa piimeno ohaga kala ge na omiti ndhoka gadhi kwathele okukaleka uupuka naayihe mbyoka hayi li iimeno. Omeya ngano ohaga shashaminwa kiimeno, opo yi kale yi li nawa yo itaayi lika kuupuka.

Momahala ogendji aantu oya tota po oopoloyeka ndhoka dhoku pungula omeya. Mono aantu haye ya oku longwa nkene ya pumbwa oku opaleka omeya, opo ga kale ga yela go ga wape okunuwa nokulongithwa momagumbo.

Omahala ogendji omvula ihayi loko nuupu, ngele owa adha yaloka ohayi loko owala omata omashona, mpano aantu oya mono po ondunge ndjono opo yatete po oopipe dhono hadhivulu okukala tadhi tekele iimeno yawo opo yimone omeya gagwana.

Ombuga olyo ehala ndyoka enene noonkondo, ihali mono omuloka gwa gwana no ihali kala lina iimeno oyindji, unene itwaadhamo muna iimeno yaziza sha, ngeno weli talele okuza pombanda opo to mono uunene walyo, lyo ohali kala lina olwaala lwa faathana.

Aamuni yoohi oye li haya sile oohi dhawo oshimpwiyu moka haya kala taye dhi pe iikulya, oshoka odha pumbwa okukala tadhi pewa iikulya opo dhi koke nawa, dho dhi wape dhi kuthwe mo dho dhi ninge iiyelelwa nenge dhi ka landithwe po.

Oondjuhwa ngele dha langela omayi gadho nawa ohadhi eta po nduno uuyuhwena ngele omayi ga tenduka. Uuyuhwena ohawu vulu okukala wi ikalekelwa momahala gawo, wa tulwa kiikuku, opo kaa wu yakulwe po komakodhi nenge kookayimbi.

Miilongo oyindji, okumuna oohi osha simana noonkondo. Oohi odhi li tadhi dhana onkandangala monkalamwenyo yaantu ayehe. Ohadhi vulu okulandithwa nokuliwa wo momagumbo.

Okuvululukilwa ngono omuntu ngele keshi gomondoolopa mono nenge keena olukalwa mehala lyontumba ndyono. oha vulu nee nduno oku futa ehala ndyono e tayi e taka vululukwapo uuna aya kefudho nenge a hala oku tala ehala ndyono kutya olili ngiini.

Omikalo dhokukwata oohi odha yoolokathana. Opu na omukalo gokulongitha onete, ngono ogo gwa talika ko ogo omukalo omupu gokukwata oohi, oshoka uuna ohi ya yi mo ohadhi vulu okukala dha kwatwa odhindji.

Aantu oyamona kutya oku tekula oohi osha simana ,oohi oha dhi tekulwa ne nduno muundama mboka haya to to po, oha ya kala ye na uundama wa wo wa dhidhilikwa mpono ta pu ulike kutya okandama hano okoohi dholudhi luni na okapumbwa okusilwa oshipwiyu shili ngiini.

Poompito dhimwe uuna omvula ya sheka nenge aantu taya longekidha pethimbo lyomvula tayi ya, oto adha uundombe wawo yewu yeleka nawa, ya ningila omvula shampa ya loko yo taya tula mo oohi dhawo. Oya pumbwa okukala ya opaleka mo nawa, molwashoka oohi odha pumbwa okukala dhi li mehala lya silwa oshimpwiyu.

Opu na omahala ngoka ga tulwa po opo aantu ya wape okuya ya talela po okutala uunshitwe. Omahala ngano ohaga kala nduno ga tungwa pomukalo gopashinanena mpoka hapu kala pwa tulwa iinima oyindji ngaashi uumbete wokulala, uupundi nomagumbo ngoka ga tungwa nawa.

Mboka taya munu oohi oya mona kutya oohi dhimwe ihadhi pumbwa okukala pamwe noohi oonkwawo, omolwashoka oya tulapo ondunge ndjino opo ya topole oohi yo yedhi tula muundama wa yoolokathana. Oohi dhino ohadhi silwa nee nduno oshimpwiyu tadhi pewa iikulya e tadhi kala hadhi talika mehala moka dhili omwa yela yo kadhina sha uuvu washa.

Uuna omuntu ena oongombe oha talika ko onga omuyamba. Oongombe ohadhi vulu okukwathela ngaashi okweeta uuhoho momapya, okulandithwa po shoka hashi eta iiyemo onga onyama nenge ongombe yoyene nenge okukala dhili miigunda mono uuna omvula yaloka hamuzi omankandangali.

Aantu oyendji oye hole komahala ngoka ga mbugapala. Ohaa yi nduno ya ka talele po omahala ngono, mono haya keenda nenge ya kale taa thaneke omahala ngono nkene ge li, e taa ka landitha omathano ngoka.

Aantu oyendji oya simaneka oku tunga omagumbo gawo pamuthika gwopashinanena. Oha ga tungwa nee nawa opo ga kale omawanawa go ota ga nana aayenda. Momagumbo muno oha mu vulu oku hiilithwa oondunda mono aantu ha ye ya yakale taa zimo onga omalukalwa gawo gopokathimbo.

Opu na omahala ngoka gokunongonona omeya. Omahala ngano ohaga wapa ne okukwathela aantu, opo ya mone ngele omeya otaga vulu okulongithwa ngaashi okunuwa nenge okutulwa kolutu. Gamwe ohaga talika ngele oge na uuhoho wa gwana opo ga tekele iimeno.

Omahala gokombuga ogo omahala ngoka ihaga mono omuloka gwagwana . Oto adhako nduno omamanya, oondundu nuumeno uushona. Iimeno yimwe mbyono hayi vulu okukokela momidhingoloko dhafa mpono oyo nduno hayi koko yaya mombanda.

Okumuna oohi ihodhi tula momeya owala etodhi etha dhi kale mono, owa pumbwa oku kala todhi sile oshimpwiyu, toya wudhi pe iikulya e to tala kutya omeya gadho ogeli ngiini. Uuna dhimwe dha koka ohodhi kutha mo opo dhi pe oonkwawo ompito yo ku koka.

Omuntu ngele to munu oohi inopumbwa owala okukala wedheetha dhili momeya, owa pumbwa woo okukala todhi sile oshimpwiyu totala ngele omeya ogayela no kutala ngele odhinamo iikulya yagwana opo kaadhise ondjala.

Aantu onkene taya kumagidhwa opo ya kale ye na omapya gawo, oshoka omapya otaga vulu okuya etela iikulya. Momapya mono ngele omuntu okwa kunu mo iinima ye oyindji ngaashi iikwamboga, ota vulu wo okulongitha yimwe momagumbo ye ta ka landitha yimwe, opo a mone mo iiyemo.

Aantu mongashingeyi ihaya longitha we oonani mokupulula, ohaya longitha nduno omambakumbaku ngono ga ndulukwa po opo ga ninge iilonga iipu go geendelele opo ga mane okupulula omapya yo aantu ya wape ya kune.

Molwa ehumokomeho yo aantu otaya ndulukapo omashina ngoka haga vulu oku longithwa ongaashi oku tetapo omwiidhi, oku pulula. Omashina ngano ongaashi nee omambakumbaku, ngono ga ndulukwapo opo ga wape oku kwathela momapya nenge pomahala ngoka haga longithwa molwa omaudhano gayooloka.

Eshito onkene li li tali nyanyudha omeho gaantu nomolwashoka ho mono aantu oyendji haye ya ya talele po omahala ngoka ga yoolokathana. Ngaashi omahala ngoka pu na oondundu dho odha thita, po opu na wo uumeya wu li po tawu talika uushona.

Aantu oya mona kutya oohi odhina oshilonga unene, oshoka ohadhi gandja oovitamine dhoka dha pumbiwa momalutu. Oya tokola nduno opo ya totepo uundama wawo, mboka tawu ya kwathele opo yakale ya mona oohi dhawo, opo shi yaningile oshipu, kaa kalande we moositola.

Aantu onkene yeli natango noku kokeka uuhilili wawo. Uuhilili oko okakulya hono okatowe noonkondo ko oke holike kaantu oyendji. Ihaka pumbwa okusilwa oshimpwiyu oshindji uuna weka tula pehala li li nawa puna uuhoho nomeya ga gwana ohaka vulu oku koka kukokene.

Aantu komahala gayooloka noga yooloka, ngele omvula yaloka nawa, onkene yeli natango nokumuna oohi dhawo. Oohi odha simana, oshoka ohadhi kwathele momagumbo nenge tadhi kwathele, opo dhi etepo oongeshefa, moka aantu haya landitha, e taya mono mo iiyemo.

Omolwa omuloka ngoka inagu gwana nawa, aantu oye etapo omikalo omipe dhoka dhoku kwathela opo ya tekele iimeno. Omikalo dhino ongaashi ne oku kala yena opipe dhoka dhili moofola dhawo dhiimeno opo iimeno yimone omeya gagwana.

Methimbo lyonale aantu okwali ha ya thaneke nduno ayihe mbyoka ya mona komamanya opo yuulike shono ya mona nenge ya kale ye yi tula mpoka tayi vulu okumonika kuyakwawo. Ngashingeyi oshilongo sho sha lunduluka aantu oye na omambo moka haya vulu okuthaneka naayihe mbyoka hayi vulu okuthaneka.

Methimbo lyongashi ngeyi aantu oya totapo omikalo ndhoka dhoku kuna iimeno yawo, aantu oya dhikapo oofabulika ndhono hadhi vulu okukala tadhi menenwa iimeno opo yi koke nawa yo yindji opo yi wape oku kalongithwa okukalanditha nenge yi wape yipe aakwashigwana iikulya.

Aantu onkene na tango ya simaneka oku muna oohi, moka haya kala yena uundama mono ya tula oohi dha wo. Oohi ohadhi silwa nee nduno oshimpwiyu opo dhi kale dhi li mo dhina uundjolowele, dho kaa dhi se po kuuvu nenge kondjala.

Aantu ngele taya munu oohi oya pumbwa oku kala yeshi lutya omeya gawo ogeli mo ga yela, opo oohi dhi kokele mo nawa. Ohaya kala nee nduno ta yedhi sile oshimpwiyu, ta yedhi pe iikulya nomiti ndhoka dha pumbwa.

Uuna wa ka talelapo komagumbo gokowambo, ohovulu nee nduno okupewa ko ondjuhwa yoye. Moompito odhindji omuntu ngele okweya okutalelapo, omuyenda oha telekelwa ondjuhwa ye ndjoka ha pewa uuna eya a talelepo.

Oongolo odho iinamwenyo mbyoka yafa ondoongi. Ongolo ohayi adhika nduno mokuti kadhishi iitekulwanamwenyo. Ohadhi adhika momahala ngoka ga gamenwa ngaashi mEtosha National Park. Ohadhi kala dhi li kudho dhene notadhi isile oshimpwiyu dho dhene ihadhi pumbwa omatonatelo ga sha.

Oongombe odho dhimwe dhomiimuna mbyoka ya pumbiwa momagumbo gAawambo. Oongombe odha simana oshoka kadhililepo owala onyama nenge omahini. Ohadhi eta wo uuhoho mboka hawu longithwa momapya, opo aantu yakale yena omapya gena uuhoho nawa, yo yawape okukuna.

Ontsa oko okadhila hoka keli po katya omeho ngoka haga mono kokule. Okadhila hano ohaka li iinamwenyo iikwawo ngaashi oombuku, omayoka noohi.

Aantu mboka yena ontseyo mokuninga iikuki oyeshi oku ninga iikuki mbyono hayi opalele iituthi ya yoolokathana. Iikuki mbino ohayi longithwa miituthi ngaashi; omavalo, oohango, omanyanyu osho wo iituthi mbyoka ya yoolokathana.

Okuhwameka omulilo epuko ohashi eta epeya. Epeya ndono nee ohali vulu okukala lya tsimika mewangandjo mono hamu ka kala muna omwithi ogundji. Omwithi nguno ohagu lala gwa tsimika nayi mewangandjo, mono omuntu iho vulu okumonako nawa shoka kaa shili oshiwanawa kuundjolowele waantu na ayihe mbyoka yili mombuga.

Omvula nge yaloko ya poola shinene ohayee etelele efundja ndjoka hali etelele oohi ,aantu oya konga po ihe omikalo dhoka dhoku tekula oohi dhawo uuna dheya nefundja taa wapa oku kala yedhina momadhiya gawo.

Monale aantu oya li haya longo nuudhigu, oshoka uuna omvula inaayi loka nawa iimeno yawo ihayi mono omeya ga gwana nawa, ihe mongaashingeyi aantu oye ya po nomukalo gokutekela, opo ya kale taya tekele iimeno yawo taya longitha oopaipi ndhoka hadhi shamine.

Uuna omvula yaloka nawa aantu ohaa vulu okwiikwatela oohi dhawo momadhiya niitalami yilwe. Oohi ohaya vulu okudhilongitha onga osheelelwa. Olundji aantu ohaya vulu okukwata oohi odhindji yo taya kalandithapo dhimwe.

Ongolo oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka yomokuti ihayi pumbwa okusilwa oshimpwiyu komuntu. Ohayi kala nee nduno tayi ende mokuti yo tayi li iikulya yawo ngaashi omwiidhi, yo tayi kanwa omeya komulonga. Iinamwenyo mbino ohayi kala yi li momahala ngoka ga gamenwa kepangelo.

Uuna wu uka komahala ngoka gokuushimba, oto mono oondundu ndhoka dha yooloka. Oondundu ndhino ohadhi ningwa po komamanya. Ihapu kala pu na omiti odhindji, ashike ohapu kala pu na uuhwa mboka uushona nomano.

Molwaashoka omeya ihaga loko we gagwana aantu oya kongapo ondunge yawo opo yakale yakwata omeya gawo nawa. Omeya ngano ohaya vulu nee nduno yega longithe okutekela iimeno yawo . Ohaya tula omeya ngano muundama mboka haya tungupo opo yakale yena omeya popepi yo yega longithe nuupu.

Opena iinamwenyo ndyoka ihaayi vulu okutekulwa ngaashi iinamwenyo ndyoka yatalikako yomokuti ngaashi oonkoshi. Onkoshi oyo yimwe yomiinamwenyo ndyoka hayi li iinamwenyo iikwawo ohayi vulu okulya uumenye nosho tuu. Iinamwenyo mbika ohayi adhika mokuti moka hayi silwa oshipwiyu kepangelo.

Oondundu odhodhono hadhi adhikwa uunene komahala ngoka goko nooli uunene toyi wukatalelepo omahala ngoka ngokushimba opo unene tomono oondundu, oondundu dhino oha kukala Kuna woo ne omamanya ogendji oko okuna omuti uushona wulipo waziza wo inawiziza nawa.

Aantu ngele taya kwata oohi ohaya kunkililwa opo ya kale ya tseya nawa kutya uuhi mboka uushona inawu pumbwa oku kuthwa mo momeya onkene otaya lombwelwa, taya kunkililwa opo ya kale ye etha uuhi mbono wu kale momeya opo wu wape oku eta po oohi oonkwawo.

Mongashingeyi uuna omvula inaayi loka nawa, aantu oyendji oyakongo po ondunge opo ya kale yamona iikwatelwa yokukwatelwa omeya, ya kale itaaya mono uudhigu ngele omvula inayi loka.

Aantu mboka ye na uundama wawo mono taya tekula oohi oye li haya ipandula noonkondo, oshoka uuna ya hala oshiyelelwa ohaa vulu ashike okuya mokandaama e taa kutha mo oohi ya lye pamwe naanegumbo.

Oombunga onkee natango ihaadhi mono omuloka gwagwana nawa onuudhigu waadhe muna iimeno yaziza onkee olundji otwaadhamo ashike iimeno yatsa komutenya, molwaashoka ihayi mono omeya gagwana. Mombunga otwaadhamo woo omamanya omadhigu omanene nevi ndyoka hali pepwapo kombepo.

Aantu uuna ya muna oohi dhawo nawa etaye dhi sile oshimpwiyu, ohadhi koko nee nduno mono haya vulu okuya yedhi kuthemo taya yuyu etaya kala yena oohi dhawo. Uuna ashihe shino sha ningwa ohaya kala ya nyanyukwa noonkondo oshoka esindano kuyo.

Uuna omvula ya loka nawa omahala ngono ngaashi omadhiya, uundombe nuundama ohadhi kala dhina omeya dhuudha nawa mono tovulu oku adhamo oohi, oohima nomafuma ngono haga vulu okukwatwa e taga ka longithwa momagumbo onga osheelelwa.

Molwa omuloka ngoka ihagu kala gwa gwana, aantu oye ya po nondunge ndjoka opo ya kaleye eta ominino momapya gawo, opo shi ya ningile oshipu ya kale taya tekele iimeno yawo yo yi kale tayi mono omeya ga gwana.

Oohi odhili pomaludhi, opuna oohi ndhono hadhi tekulwa owala opo dhi kale dhoopaleka pomahala. Aantu oye eta po nduno ondunge ndjono opo ya mune oohi ndhino yo yedhilandithe kwaamboka ya hala ya kale ye na oohi dhokoopaleka pomahala gawo.

Omahala ngoka geli kombinga yokefuta, oto adhako omahala ngoka gena omavi giigongela mondumba onene yothike oondundu. Kegongelo lyevi huka ihaku adhika iimeno oyindji oshoka ohaga kala gena uuhoho.

Aawambo oya simaneka okuteleka iimbombo ohayi telekwa nee nduno okuza muusila womahangu nenge hashi telekwa muusila mboka wepungu. Epungu olyo ndyoka etokele ohawu telekwa e tawu lithwa omuhoka nenge omboga.

Momahala ogendji ngaashi mono ihaamu mono omuloka gwagwana. Aantu oye etapo nee nduno ondunge ndjono yokunduluka po uundama wawo, mono haya tekulile oohi dhawo. Oohi ndhino ohadhi yakwathele opo yalandithe nenge yalongithe onga iikulya.

Omvula ngele oya loko nawa, aantu oha ya vulu oku teya nawa. Aantu oha ya teya iilya, omapungu, oofukwa nayimwe mbyoka ha yi adhika monapya gamo.

Pethimbo lyiitango toka, etango ohali kala lyina olwaala lwa yoolokathana kwaandyoka lyomutenya. Ohali kala lyoopaleka pomahala mpono hapu monika nawa uuna etango tali yi mo nenge tali shiti.

Uuna oohi dha silwa oshimpwiyu e tadhi pewa iikulya ya gwana ohadhi koko nee nduno mono aantu haya mono kutya dhimwe odha pumbwa okukuthwa mo. Aantu mboka ye na oondama dhokumuna oohi ohaye ya nduno okukutha mo oohi ndhoka dha koka, opo dhi ninge ompito kwaa ndhoka dha hala okukoka dhi gandje ehala lya gwana yo ya kale taya tekula.

Uuna omvula yaloka nawa nenge nampongo ega tilila pevi. Ohaku kala kuna uudhiya owundji. Muudhiya muka ohamu adhika omavo. Ngoka haga vulu oku fumvulwa mo ngele omeya gapwinamo muudhiya.

Omahala ogendji omashona noonkondo molwashoka aantu kayena otseyo nenge ina ya tseya kutya opena omagumbo ogendji. Uundolopa wumwe uushona mono twaadha owala uugumbo mboka tawu yalulwa koolimwe. Momahala ngano onuudhigu wu adhe muna aantu oyendji mo iha mu kala muna iimbuluma oyindji.

Momahala ogendji ngaashi ngono goku talela po nenge omagumbo ogendji goposhinanena ohamu kala muna uundama mboka wokumbwindwa nenge gokuyoga mono aantu haya vulu okukala yeli, yo taya kadhana omeya uuna kuna uupyu.

Uuna wuuka komahala ngoka gokuushimba oko uunene to adha oondundu. Oondundu nee dhino, dhimwe ohadhi kala oonene dhuuka mombanda dho dhimwe ohadhi kala ooshona. Oondundu ohadhi ningwapo nee komamanya ngoka ga gongelwa pamwe e taga ningi oondundu, oho adhamo uumeno uushona, uuhwa nomano momahala gatya ngino.

Methimbo lyongashingeyi aantu ihaya tala owala komukalo ngoka goku kokeka iimeno momapya ngaashi methimbo lyonale, payife oyanduluka po omikalo ngoka omipe dhopashinanena ngoka haya longitha oofabulika e taya kokeke iimeno yawo.

Methimbo lyongaashingeyi aantu ihaya tegelele owala omvula yiloke. Oya eta po ondunge opo ya kale yena oopayipi momapya gawo nenge miikunino yawo. Opo ya vule oku kala taya tekele iimeno yawo.

Methimbo lyongaashingeyi aantu oya mona po omikalo ndhoka dhoku meneka iimeno pamukalo gopashinanena . Ano omashina ogo owala taga longo, aanhu itaya longo we nuudhigu shawo okuya owala oku tala ngela omashina otaga longo nawa.

Mokutii, oto adha mo iinamwenyo ya yoolokathana ngaashi oonduli, oondjamba nosho tuu. Iinamwenyo mbino ohayi kala yi li ku yo yene, yo iha yi pumbwa okukala ya silwa oshimpwiyu shasha. Ohayi kala nee nduno yi li kegameno lyepangelo opo kaayi dhipagwe, oshoka aantu oyendji oye hole okuyi dhipaga omolwa ongushu yayo.

Uudhila owo wumwe womiinamwenyo mbyoka yakotoka ohawulongitha oomwiidhi opo wutungepo omagumbo gawo, omagumbo ngano oha geyiikwathele opo yakale yiigamena kiinamwenyo ngaashi omayoka nosho tuu.

Omambakumbaku onkene taga kwathele e taga ningi iilonga yaantu iipu. Monale aantu oyali haya longitha oonani nosho wo omatemo opo yatote po oofola dhawo, ngashingeyi omambakumbaku ogo gakutha po iilonga mbyoka shoka shili oshipu.

Momahala ogendji ngaashingeyi aantu ohaya mono omiloka omishona noonkondo, shono hashi ningi aantu kaaya kale yena omeya ga gwana. Olundji aantu mbano ohaya eta po nee uundama wawo mbono haye wu ningi, opo ya kale wuna omeya ogendji. Moompito dhimwe moondama mono haya longitha mo, opo ya tekulile mo oohi yo ya kale yena osheelelwa.

Pomahala ngoka pena oondundu nenge ihaa pu mono omuloka gwa gwana, onuudhigu wu adhe pena iimeno oyindji. Olundji oto adha po owala omamanya ogendji noondundu odhindji. Uumeno uushona owala owo ha wu kala mo, ngaashi omano, uumwiidhi nosho wo.

Omeya onkene geli ga simana. Omeya ihaga longithwa owala okulongitha momagumbo mokuteleka, okuyoga nokunwa, ohaga longithwa wo okumuna oohi moka aantu haya nduluka po uundama wawo, e taya munu mo oohi dhawo ndhoka taya vulu okulanditha nenge okulongitha onga osheelelwa.

Aantu ne nduno, oya mona kutya pomahala ogendji mpono to yi, oto vulu oku adha po pu na uundombe womeya shono hashi etitha oomwe. Oye eta po nduno oonete dhawo ndhoka dhokukeelela oomwe haye dhi tula moondubda dhawo. Oonete ndhino ohadhi kala dha kambakanitha ombete, opo dhi wape okukeelela oomwe dhi ye kuyo yo ya like.

Monale aantu oyali haya longitha oonani opo ya pulule. Ngaashingeyi aantu ohaya longitha uushina mboka wa ndulukilwa po okupulula. Uushina mbuno ohawu kwathele nee nduno aantu opo ya longe iilonga yawo mbala nopokathimbo okashona.

Onyanga oyo yimwe yomiikwamboga mbyoka hayi menekwa momapya. Ohayi menekwa nee nduno mevi moka hayi pumbwa okutulwa mevi lyina uuhoho nawa, lyo olya tililwa omeya nawa. Ohayi longithwa wo oku towaleka momihoka

Okusila iimeno yoye oshimpwiyu momukalo ngoka go ku yi tekela omeya ga gwana, noku yi kuna pomahala mpoka puna uuhoho wuli nawa, ohashi kwathele iimeno opo yi koke, yo yi kale ya hapuka nawa. Iimeno mbino ohayi koko nee nduno nawa, e tayi ku pe shoka wali wa tegelela okulikola.

Momagumbo ogendji omuna iikwamawawa yayoloka oto vulu okwadhamo ngaashi Ombaka . Ombaka oyo yimwe yomikwawawa mbyoka hayi vulu no kuya momeya. Iikwamawawa mbika ohayi tekulwa ne opo yikale yoo palekeka pehala yimwe oyo kulandithwa yo yimwe oyo shelelwa.

Uuna tomunu oohi owa pumbwa kukala wuna ontseyo kutya oohi dhoye owa pumbwa okukala wedhi sila oshipwiyu. Ohodhi kutha moohi oonkwawo uuna dhahala oku vala omayi gadho dhikale dhatulwa muundombe wayoolokathana kwaandhoka kaadhi nasha omayi.

Mboka ya kala noku mpwilikina moongulu dhawo oya mono otseyo ndjoka yoku kwathela opo ya kale taa vulu oku tekela iimeno yawo nuupu una omvula itayi loko nawa. Oya mono mo omiikalo ngaashi dhoku ninga oopipe dhono hadhi tulwa moofola pooha niimeno opo shiya ningile oshipu oku tekela iimeno ayihe.

Ethimbo ngaashi tali humu komesho noshowo omikalo dhoka dhoku kokeka iimeno, aantu oya nduluka po oofambilika dhoka hadhi kwathele oku kala hadhi kokeke iimeno noku kala tadhi tonatele iimeno pomikalo dha yoolokathana.

Opuna iikwamawawa mbyoka yoku tekulwa, po opuna iikwamawawa mbyoka ihayi tekulwa. Iikwamawawa mbyoka ihaa yi tekulwa oto yi adha nee nduno komiti, hoka hayi kala yili ya londa tayi kongele iikulya yawo opo yi wape oku kala yili nawa.

Epangelo onkene natango tali kwathele aantu, opo ya kale yena ontseyo uuna ya hala oku kala yena oofaalama ngele taya longo momapya gawo. Ohaya kwathele nee nduno asntu mbano oku ya pa uunono, nkene ya pumbwa oku kaleka omapya gawo, gena uundjolowele, gena uuhoho wa gwana nankene shoka ya pumbwa oku longitha uuna ya hala oku kuna.

Omeya kagelile po owala okunwa ogelile po wo okumuna oohi, moka aantu haya vulu okutota mo oongeshefa dhawo ngaashi okulanditha oohi opo aantu nayo yaka mone mo oohi dhawo. Moompito dhimwe aantu ohaya vulu wo okuya yiilonge ko nkene aantu yapumbwa okusila oohi oshimpwiyu.

Epangelo olye ya nondunge ndjono yokukwathela aantu opo ya mone iilonga. Oya gandja nee nduno iilonga ku ayehe mboka ya pumbwa iilonga opo ya imonene mo iiyemo yasha. Ngashingeyi aantu oya mona iilonga mbyoka yokulonga momapya opo ya mone ya wape shoka taya vulu oku ikwathela nasho.

Monale aantu okwali owala haya ikolelele momvula ndjoka hayi loko opo iimeno yawo yi kale ya mona omeya. Ngashingeyi aantu oya tota po omikalo ndhono omipe ngaashi okutekela iimeno mono taya vulu okulongitha oopayipi ndhono haya tula poofola dhawo niimeno e tayi kala ya mona omeya gagwana.

Kaandja okanamwenyo hoka katalikako kakotoka noonkondo. Momuthigululwakalo gwaawambo aantu oyeka totela wo omahokololo ngoka haga longithwa okulombwela uunona piinyanga.

Omahala ngoka gokomithitu omathimbo gamwe oto vulu oku adha po pu na oondundu. Oondundu ndhino ohadhi ningwa po nee nduno komamanya. Moompito odhindji omamanya ngano oto adha ga teka po omolwa onkalo yombepo ndjoka hayi shendje nosho wo omvula.

Monale aantu okwali haya teya nuudhigu , ngaashingeyi ngaashi mboka yena omiti dhawo dhono dhiiyimati na ayighe mbyoka yakokitha ,ohaya vulu owala okulongitha omambaku mbaku opo yateye nuupu ,ngaashi omiti dhimwe dhuuka mombanda omntu oholongitha nee nduno mbaku mbaku gwoye eto gingi moofoola mono toteya ashihe shoka wapumbwa oku teya .

Momuthigululwakalo gwAawambo, Aawambo oya simaneka okukala yena uugandhi, moka haya pungula mo iilya uuna yaza polupale. Uugandhi mbuno owasimana noonkondo oshoka ohaya vulu okupungulilamo iilya , etayi kalamo uule womvula mono ihaayi kala tayi ningwa nayi nenge itaayi tukwa kuupuka.

Aantu oyendji oya simana oku muna oohi. Oohi dhawo ohaye dhi sile oshimpwiyu taye dhipe iikulya nenge omiti ndhoka dha pumbwa oku pewa oohi opo kaadhi kwatwe kuuvu.

Opuna wo omahala ngoka gena oondundu ndhoka dhaya mombanda, dhu ukilila, dhaya muule, dha thika sigo okiikogo. Oondundu ndhono nee onuudhigu wu adhe aantu oyendji ya londa ko, oshoka odhili pombanda unene.

Aantu oye li taya munu oohi. Oohi odhi li nee pamaludhi mpoka ha ya ningi uundama wa yooloka opo ya wape okumona oohi dhawo nuupu, oshoka oohi dhimwe iha dhi vulu okukala momeya gamwe noonkwawo. Shaashi ota dhi lyi po oohi oonkwawo.

Pethimbo lyongaashingeyi iimuna nayo otayi ende tayi ha puka nawa oshoka aantu oya eta po nee omikalo ndhoka okukokeka omwiidhi. Momahala ogendji aantu oyena omahala ngoka haya vulu okukuna omwiidhi ngaashi ongwena, mono iimuna hayi vulu okuya opo yilye nawa.

Una aantu ya sila nawa oohi dhawo ohadhi koko. Oohi ohadhi pumbwa okusilwa oshipwiyu oshiwanawa dho tadhi talika ngele odhili muundjolowele. Ngele odha koko oha ye ya nee nduno dhi yuye mo. Mono hadhi kwata noonete opo ye kedhi longithe mwaashihe shoka ya pumbwa ongele okulanditha nenge ya kalongithe momagumbo gawo.

Iimeno oya pumbwa okusilwa oshimpwuyu ethimbo nethimbo. Omolwaashoka aantu oya etapo omikalo dhoka dhokutekela iimeno nuupu, ngaashi oku etapo omukalo ngoka gokutula ominino mofoola moka, shaningila oshipu opo iimeno yimone omeya gagwana.

Methimbo lyongaashingeyi aantu ihaya longowe nuudhigu. Omolwaashoka omikalo ndhoka omipe dhopashinanena dhe etwapo. Dhoku tekela iimeno uuna omvula inaayiloka nawa . Omukalo dhimwe ndhino ongaashi okutula ominino moofola ndhono dhili popepi niimeno opo yi tekelwe yoyimone omeya ga gwana

Omahala ngoka gokombuga onuudhigu wadhemo muna iimeno oyindji oshoka ihaku kala kuna omuloka ihagu kalako ogundji. Omata gomvula ngele ogeyamo omashona owala noonkondo sho hashi ningi iimeno yikale inayi koka nawa. Oto adhamo nee omavi ogendji nuumanya noomdundu.

Omahala gamwe, omahala owala gombuga, mono inaamupumbwa oku tungwa, oshoka, omwa pumbwa opo evi lyilongekidhwe nawa, lyo lyikale lyithike pamwe, oshoka omuna oondundu odhindji, niihwa iishona, oshoka iha mu mono omuloka gwa gwana.

Momuthigululwakalo gwAawambo aantu oya simaneka okutunga omagumbo gawo niiti. Ngele taya tungu po oondunda dhawo ndhoka dhokugondja ohaya longitha iiti noondunda ndhoka ohadhi kumbwa nomwiidhi.

Ngele toyi komahala gokutalelwapo, oho adha ga longekidhwa nawa, goopala nomomukalo muka otaga vulu geku hile. Ohaga kala gena iinima iiwanawa lela ngaashi omalapi omawanawa ngoka gayalwa piitaafula nayilwe oyindji. Ngele ehala olya opla nawa, ohaliku hili ngweye tokalapi nduno wuuvite nawa.

Uuna omvula inaayi loka nawa, aantu otaya vulu natango okutekela iimeno yawo, omolwa ehumo komeho lyoka lye ya po mono aantu ya mona kutya, otaya vulu okutula oomininomoofoola dhawo, opo iimeno yikale tayi tekelwa omeya nuupu.

Aantu oyendji oya simaneka okutekula oohi, olundji otwaadha yaninga po uunima mboka haavulu okulanditha kaantu mboka yahala okutekula oohi dhawo yoyene, oohi dhino ohadhi vulu oku eta iiyemo naayihe mbyoka yapumbwa momagumbo ota yeyi mono koku landitha oohi dhawo.

Moshilongo shetu otunamo omahala ngoka gomatalelepo iinamwenyo ngaashi oonduli. Momahala muno omo hamu ya aatalelipo, mboka haya futu iimaliwa yawo opo ya wape okumona iinamwenyo mbika.

Kehe omuthigululwakalo oguna omizalo dhago. Aawambo oyena omuzalo ngoka goondhelela mono haya vulu oku ninga oohema nenge uuhulukweya. Aasamane ohaya ningi nee nduno oombulukweya dhawo nuumbilya mbyoka wa ningwa moshiyata shondhelela. Ohaye dha zala uunene piituthi yontumba nenge pethimbo mpoka lyemanguluko.

Ongandu oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka ya nika oshiponga, ongandu ohayi kala momeya yo ohayi vulu kala kombanda yevi. Uuna taya ya momeya omuntu onuudhigu wu mone kutya omo yili, sho osho shono aantu haya kala taya kumagidhwa opo kaaya kale taya dhana po pepi nomilonga, oshoka ngele oya kwatwa kongandu onuudhigu wuyi sinde.

Omahala ogendji komahala ngaashi kowambo omagumbo ohaga kala geli kokule nomilonga, aantu oyeya nee nduno e taya ndulukapo omikalo dhono opo yeshi ningile oshipu ya kale yeeta omeya momagumbo gawo mono haya longitha oopapi dhono dhaza nee nduno komilonga dhuukitha momagumbo gawo.

Uuna omvula ya loka nawa aantu nayo ohaya vulu oku teya nawa. Moompito dhino aantu ohaya teya iinima oyindji ngaashi omapoke, iilya, omakunde nosho tuu, mbyoka haya vulu okufala momagumbo gawo yo yimwe taya vulu woo oku landitha po.

Omolwa omuloka ngoka ihaagu kala we gwa gwana, aantu oya ndulukapo omikalo ndhoka taya vulu okukala yena uundama woku pungula omeya gawo. Omeya ngano nee ohageya ga longithwe miinima oyindji ngaashi, okutekela iimeno noku longitha momagumbo.

Uuna omvula ya loka nawa oto shimonene owala no kuudhila mboka wuhole pomeya. Oto adha nee nduno nawo wuli popepi nomeya mboka wahala wiikwatelamo uuhi wawo opo wu vule okumakela sha. Oto adha peesha puna omwiidhi omwaanawa mboka wa ziza nawa , omlwaashoka tadhi mono omeya ga gwana

Pethimbo lyomvula omafuma ohaga fumvuka, ano haga hituluka mevi, etageya etaga langele omayi gago. Omayi ngono nee ohaga tenduka etaga kala gena uutekene, mboka hawu koko etawu ningi omafuma omanene.

Aantu onkene yamono kutya oohi adhihe ihadhi pumbwa oku tekulilwa mokandama kamwe. Oohi odha yooloka po opena woo oohi ndhono hadhi li oonkwawo .osho nee she yaningi opo tungepo uundama wa yoolokathana opo ya wape oku oohi dhawo nuupu.

Pomahala ogendji oto vulu oku adhapo omahala ngoka puna omiti dhakoka dhamenena mumwe mpoka hapukala pwathita. Ohapu totwa nee okandjila opo aantu ya wape okweenda ya uka mpoka ya pumbwa oku uka.

Mboka haya tekula oohi onkene ye li taya kunkililwa opo ya kale ta ya sile oohi dhawo oshimpwiyu. Uuna oohi dhu udha mokandama oya pumbwa nee nduno oku kutha mo dhimwe opo mu kale mu na ehala dho oohi oonkwawo dhi wa pe oku koka. Olundji oya pumbwa oku kala ta ya pe oohi dhawo iikulya shino ha shi ningi oshipu opo oohi dhi koke.

Aantu oya mona kutya okumuna oohi muundombe wumwe kashi li nawa, oshoka dhimwe oonene koonkwawo dho tadhi li po ndhoka oonshona. Dhimwe odha yooloka wo koonkwawo. Oya tokola nduno opo ya kale ye na uundombe wa yoolokathana, shi ikwatelela koohi ndhoka ya hala okumuna.

Aawambo oya simaneka oku kuna iilya. Iilya nee mbino oya simana omolwaashoka ohayeyi longitha momagumbo onga iipalutha. Ngaashi oku teleka oshimbombo noku ninga ontaku. Ohaya vulu nee nduno okuyi landitha mono haya mono iiyemo yawo.

Omvula ngele yaloko omadhiya etaga udha aantu ohaya vulu nee nduno okuya yakwate oohi opo yakwate oohi dhawo nuupu shono tashi vulu oku endelele nawa. Ohaya longitha nee oonete ndhono hadhi kwata oohi odhindji pokathimbo okashona.

Onkee natango aantu ya konga po omikalo dhoka dhoku pungula omeya ongaashi oku totapo uundama mboka uushona opo ya pungule omeya gawo nolundji muundama muno ohaa vulu wo oku munamo oohi dhoka haya longitha onga iiyelelwa nenge ya ka landithe.

Methimbo djo nale, aantu okwali haya longitha oonane oku pulula ngaashingeyi, aantu oyeeta po omashina ngono gopa shinanena, ngaashi oma mbakumbaku opo yeya shiningile oshipu oku pulula omapya gawo.

Aantu oyendji, uuna omvula ya loka nawa mbono haa ya, ya tekulile mo oohi dhawo dha yoolokathana . Oohi dhimwe oha dhi kaleke po owala opo ehala li kale lyo opala, dho dhi dhimwe oha dhi tekulwa opo dhi ka longithwe miinima oyindji, ngaashi oku teleka momagumbo nenge oku landithwa po.

Owuli wa hala okuya kondoolopa yilwe oto vulu owala okuya nande kunasha olukalwa keshala ndyoka lyontumba otwaadha nee nduno kwatulwa omahala ngoka gaatalelipo mpono to adha okagumbo koye weka ningilwapo nale shoye okufuta ike ee topewa olukalwa.

Uuna wa iyadha to kwata oohi kala wushi kutya oohi dhimwe odha pumbwa oku shuna momeya oshoka ooshona dhi I adhi adha oku yuywa mo oohi dhino odha pumbwa oku kala dha ethwa opo dhi kokeke nawa.

Omolwa ewangandjo ndyoka tali shendje nomvula itayi loko nawa aantu oya totapo omikalo ndhoka dhokutekela iimeno yawo nominino. Ominino ndhino ohadhi tulwa mofoola mono hadhi kwathele aantu ya tekele iimeno yawo nuupu uuna omvula itayi loko nawa.

Ombuga onkee ya kala ehala ndyoka lya kukuta noonkondo omolwa omuloka ngono hagu kala mo omushona. Ohamu adhika nee nduno iimeno mbyoka hayi vulu oku kaleka moonkalo dhtya ngawo . Iimeno mbyoka inaayi pumbwa omeya ogendji, hayi vulu oku kala mo mahala ngoka kaagena omeya ogendji noga kukuta.

Aantu onkene natango yeli no kumuna oohi dhawo, opo ya monemo iiyelelwa, yo ya wape woo ya kalandithe. Ohaya kala woo natango taya sile oohi dhawo oshimpwiyu, opo kadhi kwatwe komauvu dho dhaa kale dhasa ondjala, yo taya opaleke nee nduno momeya ngono opo oohi dhi kale dhili mehala lya yela.

Aantu onkene natango taya kunu iikwamboga ya yoolokathana, yimwe yomiikwamboga mbino oonyanga. Oonyanga odhili dhina oshilonga oshoka ohadhi longithwa miinima oyindji, ongaashi okupanga omawuvu gayoolokathana ngaashi omashikisha, ohayi vulu wo okulongithwa mokutowaleka omihoka.

Oondundu niikulundundu oyatungwapo komamanya ngoka hagayi guuka mombanda. Omamanya ngano nee ngele omvula yalokoo ohagakanitha oonkondo mono haganingi opo gatekepo go gakale kaagepowe.

Aantu onkee ya tsikila noku kuna oohi. Ohaa munu ne nduno oohi dhawo muundama nenge muudhiya mboka ya ninga po. Ohaa kala ha ye ya oku dhi pa iikulya, osho wo omiti ndjoka dha pumhiwa.

Oohi odhasimana oshoka ohadhi kwathele aantu yiiyetele iiyemo nuuna ngele omuntu amuna oohi dhe ohavulu okudhilandithapo kwaamboka yahala yakamune oohi dhawo opo yiimonenemo iiyemo yawo sho shikale oshipu yiimonenemo iikulya.

Opuna omahala ngoka ga gamenwa kepangelo. Mono hamu adhika iinamwenyo yomokuti ngaashi oonkoshi. Komahala ngano ohaku ya nee nduno aatalelipo mbono haya zi komahala ga yooloka nokiilongo ya yooloka opo yeye ya tale iinamwenyo mbino.

Oondunda odho dhimwe dhomishitwa mbyoka iwanawa, oondundu ohadhi ningwa po komamanya ngoka hangakala ngeli kumwe nguka mombanda, oondundu odhili dhayoloka opuna dhoka oonde po opuna dhoka ofupi nenge wutye oshona.

Oondolopaa onkee dhilipo tadhihumu komeho, unene tuu ngele watala kwaadhono dhili komunkulo gwefuta. Ohadhikala tadhimonika nawa, oshoka pomahala mpano omagumbo ogapumbwa gatungwa pashinanena. Oshoka ohamuya aataleli oyendji yayoolokathana yaza kiilongo yiili noyiili.

Uuyuni onkene tawu tsikile nokumbugapala. Miitopolwa oyindji oto vulu okwaadhamo iimeno iishona, oondundu odhindji nomamanya. Omahala ngano ihaga mono omuloka gwagwana molwaashoka ohamu kala muna iinima oyindji.

Omambakumbaku kageli lepo owala oku pulula noku longa ashike, ogeli lepo wo oku teya. Ohaga longithwa nee nduno moompito moka mu na omiti, taga kwathele aantu opo ya wape oku kuthako shoka sha menena komiti ndhoka.

Methimbo lyongaashingeyi ngele omvula itayi loko nawa aantu oya pumbwa wo okuninga po omikalo ndhoko dhili po opo yawe okumeneka iimeno yawo ngaashi okutula ominino moofola shono hashi ningi oshipu okutekele iimeno yawo ngele omvula itaayi loko

Aantu onkene taya kunkililwa okukala ya kwata omeya nawa, moka ya li taya tseyithilwa nkene ya pumbwa okukaleka omeya ga yela nawa noonkondo. Omeya ohaga pumbwa oku opalekwa ethimbo nethimbo, oshoka ohaga longithwa miinima oyindji ngaashi okunwa, okuyoga iikutu nokuteleka. Aantu oya pumbwa okukaleka omeya nawa, ga yela, opo ya kale inaya kwatwa kuuvu.

Uudhila onkee uukwamawawa mboka wu na oondunge. Ohawu tungu po nee omagumbo gawo moomwiidhi, opo wu kale wi igamena kwaayihe mbyoka tayi vulu oku yi lya po nenge oku yi ehameka.

Momagumbo gAawambo onuudhigu wu adhe muna onkadhi ndjuhwa ndele kamunasha ondume ndjuhwa ndjoka hakutiwa ekondombolo . Olundji ohamu kala owala muna ekondombolo limwe noonkadhi ndjuhwa ndhoka odhindji opo dhi wape dhikale dhina uuyuhwena

Okukala wa tegelelwa wu ningilwe hasho tashi eta. Aantu onkeene ya tseya nkene okwiilikolela ashihe shoka ya hala ngaashingeyi oye e tapo ondunge ndjono opo ya kale tayi imunine oohi dhawo yene mono ya ninga uundama wawo opo ya kale taya wapa okutulamo oohi yo ya kale taye dhi sile oshimpwiyu.

Onkene natango eshito lili nokufuula aantu. Omamanya ngoka ga kala po ihaga kala geli momukalo gwafaathana ngaashi pethimbo lyonale. Ohaga kala taga weguka omavi gamwe taga ziko nenge omamanya gamwe taga teka ko. Otovulu oku adhako wo uumeno mboka wakoka ko, mbono tawu kwathele okukala wa kwatela po omamanya ngono.

Omagumbo ogendji aantu oya simaneka uumuno woongombe. Aantu oyena nee okukala yena oongombe dhawo ndhoka haya vulu okulongitha uuna taya gandja poohango nenge ya hala okudhi landitha po.

Omuli mwa hala oku kwatela ko uudhano weni pokapale kontumba? Opu na nee nduno omashina ngono ga ndulukwa po opo geye ga mweye omwiidhi ngoka gu li po opo shimu ningile oshipu muye mu kwatele po omaudhano geni.

Iimeno onkene yili yasimana. Aantu oya kongo po omukalo ngoka goku mena iikwamboga mbyoka yagwana opo ya kale yena mbyoka yoku landitha naa mbyoka yoku kaleka maanegumbo yawo onga iipalutha.

Ombuga onke ya kala ehala ndyoka ihali mono omuloka gwa gwana. Mombuga ito adha mo mu na iimeno oyindji yo iimeno oyindji ito adha ya ziza. Iimeno ohayi kala iimeno ya kukuta mo ohamu kala mu na omamanya noondundu odhindji. Pomalupita oto vulu oku adha mo uunamwenyo mboka uushona hawu vulu oku idhidhimikila onkalo ndjoka.

Ondjamba oyo oshinamwenyo shoka shomokuti shoka shili shatalikako osho oshinene kiikwawo. Ohayi silwa nee oshimpwiyu omathimbo gamwe uuna tashi tekulwa kaantu. Ondjamba oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka hayi hili aataleliipo moshilongo.

Ombuga olyo ehala ndoka hali kala lya kukuta noonkondo, oshoka ihamu kala muna omuloka gwa gwana. Oto adhamo wo oondundu nomamanya ngoka omadhigu nomanene. Mombuga oto adhamo uumeno mboka uushona nuumwiidhi wa sa komutenya.

Uuna aantu ya kwata oohi ohadhi ya nee dhi tulwe mpono hadhi ya dhi silwe oshimpwiyu dho dhimwe dhi hogololwe mo moonkwawo. Aantu ohaya kuthamo nee nduno oohi ndhoka dhili hwepo opo dhi vule okulandithwa dho dhi ete po iiyemo yili nawa.

Molwa omavi ngono kage na sha we oonkondo aantu oye shi mono oshipu, opo ya kale ye na oofaabulika moka iimeno hayi kunwa. Oofabulika ndhino ohadhi vulu nee nduno okukala dha sila iimeno oshimpwiyu, mpoka hadhi vulu okutala uundjolowele wiimeno mono tayi tekele omeya ga gwana yo tayi sile iimeno oshimpwiyu.

Aawambo onkee natango yasimaneka okukuna iilya. Iilya oyili nee oshitopolwa shoka oshinene oshoka ohayi longithwa oku teleka iimbombo naayihe mbyoka yapumbiwa ngaashi ontaku nayilwe.

Epangelo olya mona po omukalo ngono omwaanawa opo lyi kala lyiindji paleka oongeshefa dhowo dhoohi. Oya mona nee kutya oku kala owala yiikolele owala kefuta hasho tashi keeta, onkee oya ndulukapo omikalo dhono dhokutekula moofaambulika opo ya kale nawo taya vulu oku kala yena oohi dhawo yo yedhi mune mo.

Ngele omvula yaloka nawa aantu ohaya ithana mbakumbaku ngoka heya apuluke omapya gawo. Shino ohashi ta ningile oshipu, opo a tote oofola moka taya kunu iilya tawo, yi koke etayi mene nawa.

Iikwamawawa ngaashi oondjuhwa oyo yimwe yomiitekulwanamwenyo mbyoka hayi kala momagumbo . Ohayi silwa oshimpwiyu, oshoka ohayi longithwa miinima oyindji ngaashi okulongithwa yiningwe osheelelwa , yigandjwe aayenda nenge yitulilwepo aayenda mboka taya talelepo omagumbo.

Methimbo lyonale ngele omutenya oguli ko ogundji iimeno nayo ohayi sipo. Aantu oye etapo ondunge ndjino, opo ya wape ya kale taya keelela iimeno yawo komutenya. Mono yeyi tungilapo omahala gokukeelela iimeno komutenya hono kwatulwa oothayila oontokele mono hamu piti owala oonte dhetango ooshona, opo iimeno kayi mone omutenya ogundji.

Omathimbo ngashi taga humu komesho ,aantu nayo ota ndulukapo iinima mbyoka iipe hayi ya kwathele yaninge iilonga yawo iipu ongashi momapya aantu oya ndulukapo uushina mboka hawu ya kwathele oku pulula ,okulonga mepya ,okulima nosho tu.

Oongombe odho dhimwe dhoka hadhi dhana onkandanga momagumbo gaantu. Olundji aantu ohaya vulu oku kala yena oofalama dhawo dhoongombe. Opo ya kale taya vulu okudhi landitha nenge okudhi dhipaga po etaya landitha oonyama nenge ya monemo omahini.

Aantu monale okwa li ha ya longo nuudhigu, oshoka ngele omuloka Ina gu gwana, nayo iimeno yawo oha yi vulu oku sa po nuupu, mono ta ya vulu oku kanirha oshindji. Ngaashingeyi oya etelwa ne ominino, ndhono ha shi ningile oshipu opo ya tekele iimeno yawo yo kaa yi se po.

Aantu mboka haya tekula oohi oya pumbwa okukala taya sile oohi dhawo oshimpwiyu, taya tala oohi ngele momeya odhilimo dhili muundjolowele nenge odhilimo dha mona iikulya ya gwana, uuna omuntu ita ningi ayihe mbyono ota vulu oku adha oohi dhe dha sila mokandombe ke nenge dha kwatwa kuuvu wa yoolokathana.

Omagumbo goshiwambo oga simana kaawambo, onkee ohaya longitha omisati, omihuya dhoka haya kutha komisati, iihenguti, oomwidhi nosho shoka inashi tumbulwapo mpaka. Ohay tula ne iinima mbyoka kumwe nawa, opo ya tungepo oondunda dhawo, oongadjo dhawo nosho tuu.